Wolayttanne wolayttappe kare baggaara hanettabata asawu gattabaassi asayi eraa shiishshanaadaaninne toophe giddooninne wolaytta giddon hanettiyabata asayi eranaadan asaassi oduwa odiyo sohuwa.

Luxetta keettaa luxissiya izaaway tamaariya luxissiiddi diyogaa saleedan xuufiya xaafidi tamaariyawu eraa darissanawu, eraa aassanawu luxissiiddi diyagaa bessees.